Kűűdaga ne gaŋ a tensoge a nebɛ mine are kyaare a kűűdaga a nebɛ mine me zeŋ dakogri zu a gaŋ gbi ne dume a puore a nerikaŋ naŋ zeŋ a dakogi zu a

Wԑdonsere la zͻͻrͻ taa, gbeŋi a de ne nii. A gbeŋi nyͻge la a naao kaŋa biŋaa teŋԑ sogͻ a ͻͻ. Aa nii a mine digire a gbeŋi kaŋ.

Dɛre ba de biŋ tẽ-sog. Bibiiri do zeŋ a dɛre zũ. A bibiiri bɛ mine zena deɛle a dakyini, ɛ bɛ mine ɛ gũũ zeŋ. Voɔre gana tẽ-sog. A voɔre en pelaa.

Neŋyaga na ta aba baagere a kyere. Ba mine e ne bibiiri, bԑ mine e pͻͻbԑ a bԑ mine meŋ e dͻͻbԑ. ba mine yaale yaale la a baagere ba zukuri ԑ bԑ mine tare eŋ ba nuuri poͻ.

Dɛɛba ba mineŋ la do are kyanse zu. Ba maalɛ ne sola panel na gãã kyanse zua. A dɛɛba ata zeŋ na a sola panel zu, ɛ ayi iri ar, ata me dɔma zē, hama dɔɔla a sola panɛl zu.

Taŋka lͻͻre ne tare kõͻ wa are nebԑ wa ͻnnԑ. Ba mine e ne bibiiri, ba e pͻgebԑ a bԑ mine e dͻͻbԑ. ba mine de ne bookyiri, bԑ mine tare talaare ba mine meŋ tare galonsere a wa ͻnnͻ ne a kõͻ.

Vūū la di a ziɛ ,vūū di ne lɔɔresere yaŋa,a di ne yiira mine ane fiili seeseŋ a faaya seeviŋ dem lɔɔre areŋ zie a vūū na di,a zoro nyaana yire a vūū poɔ.

nebɛ bamine ne are pake zũ a ŋmeɛrɛ bɔɔl bas u ne kpare pela ade ne kure bonsɛbla bɛ kaŋ sob zɛge ne a gbɛre kaŋ are.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

Nansabie kaŋa na deԑnԑ ne o tͻԑsere. A bie gaŋ ne teŋԑ sogͻ a deԑnԑ ne a tͻԑsere. A tͻԑsere mine e la lͻͻre. Kpaŋkyuro meŋ gaŋ la a bie puori.